ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe eye wó ame etɔ̃wo katã dó awu sɔsɔe eye wodó asiwu hã wó ametɔ̃wo katã le kuku yiwo mɛ ke ameve le gakpo gã ale ɖe asi eye ɖeka tɔ le wó kpɔm

Ɖevi adre aɖewo nɔ anyi ɖe kletifɔ dzi eye kotoku aɖe hã le wo gbɔ le anyigba eye aɖuɖɔ kple nu bubuwo le teƒea si wɔe be teƒea ƒo ɖi eye wo amea ɖewo hã ƒo ɖi.

Watse, bladzotɔtɔ, makaɖoni, sabala, ama kple koklozi le agba ʋi aɖe me eye atadi hã le eŋuti.

Ame hatsotso aɖe le ameɖibɔme, ke ame akpa gãtɔ le tsitre eye ameaɖewo nɔ anyi eye amekukuɖaka ɖeka le wogbɔ. Gbadagbawo le tsitre le ameaɖewo ŋuti dzɔm.

Ŋutsu ɖeka le ɖevi ene aɖewo le seƒoƒobɔme eye wo Ame eneawo katã do asiwui eye wo ame eneawo katã le klotsinu hele seƒoƒo aɖewo gbem.

Dzobibi gble nu le xɔ aɖewo kple ŋu aɖewo ŋuti le ŋu mɔdodowo aɖe xa eye adzudzɔ gale tutum le teƒea si fia be, dzoa mekpɔ tsi haɖe o.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ hele dɔ wɔm tso akaɖi ŋutsi ke ɖevi aɖewo le egbɔ hele ekpɔm. Ɖevia ɖewo le klotsinu keŋ ɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ɖewo hã le tsitre eye nyɔnu aɖe le wokpɔm le be ɖo asi ali.